Taax yun sampa yu peregut taax bu guda ak naar yu gata neeh si suuf ay block neka si kaw ak wen.

Jigen ju tok solo ada ak chosan' sol chop taka si serr si dega bi pero kawar bi mu taka si musor sol jaru yo dija sol dala marakis pro tanka.

Ayy nit ñuneh ku gorrki yoreh sabarr si ganawam kenen ki di fechi ak gigeen jusi chamoñ neksi kanam mungi sol mbuba bu jaw tuboy bu pick ameh jaw ak safar mata yuñ tall.

Kayiti xibaar, yu am ay bindi yu xonxu, kayit ngi am nataal lu goor, sol xaftaan, nyu daw me ko, si kow, cee kanaam, ci kow kayit bi, am nataalu "ex"baayis peresidaan, Xalifa Saala.

Jigeen da sol chop bu bulu ak werteh mu nyaw ko garam bubu tiyeh poso orr sol chenu orr.

Palat bu bulu bu bulu mu am lu weex am vermesen' bin togo ak sose yapu lenun ak lejom.

Lamin loxo bu orr bu gigeen bu ameh ñarri loket bu dija so pegyi tegeh si kaw morso bu wekh.